Beeksisa jechuun namoota qacarriidhaaf yookaan immoo waantota biraatiif namoota ofitti harkisuudhaaf waanti haaraan, odeeffannoo haaraan yeroo jiraatu kan nama biraa beeksisuudhaaf yookaan nama biraa waajjira sanatti affeeruudhaaf waanti bahu sun beeksisa jedhama.

Barreeffamni armaan olii rifeensa jedha. Innis kutaa qaama namaa keessaa isa tokko ta'ee, bifa hapheetiin qaama namaa seenee qaama namaa keessaa kan biqilu rifeensa jedhama. Innis gara gubbaa qaama namaatti maxxanee kan mul'atu jechuudha.

Barreeffamni armaan olii kun beeksisa jedha. Innis karaa yookaan haala namni wanta tokko ittiin agarsiisu ittiin namoota biraatti mul'isu qacarriidhaaf ta'uu danda'a, adabbiiwwaan gara garaaf ta'uu danda'a waan beeksisoota gara garaa ta'uu danda'a nama biraatti ibsu beeksisa jedhama.

Barreeffamni armaan olitti jiru 'Amantaa' jedha. Amantaa jechuun namni tokko waan humna qabutti yookaan immoo uumaa jedhee ofii itti amanetti kan amanu jechuu dha. Na oolcha jedhee waan humna guddaa qabu irratti of abdachuu jechuu dha.

Barreeffamni armaan olitti argamu kun kuduraalee fi muduraalee jedha. Innis gosoota biqiltootaa keessaa kanneen nyaata mataa isaanii qopheeffatan keessaa isa tokko ta'ee, kuduraa jechuun bu'aan baala isaanii kan nyaatamu yammuu ta'u; muduraalee jechuun immoo bu'aan firii isaanii kan nyaatamu jechuudha.

Barreeffamni armaan olii geejjiba, turizimii fi immigireeshinii jedha. Geejjiba jechuun kan namni tokko gara tokkoo gara wanta biraatti geessuu yammuu ta'u; turizimii jechuun immoo daawwannaaf kan bakka hawwataa garaa garaatiif namni ilaalchaaf kan deemuudha. Immigireeshinii jechuun godaansa sababa garaa garaatiin biyya tokkoo gara biyya biraatti godhamuudha.

Barreeffamni armaan olitti jiru kun ispoortii jedha. Innis sochii qaamaa namaan geggeeffamu dhibeewwan garaagaraa irraa nu tiksuudhaaf dhibeewwan garaagaraa irraa nu baraaruudhaaf nuti taasisfnuu dha.

Barreeffamni armaan olii jiru kun barumsa jedha. Innis kana qaba. Barumsa jechuun karaa namni waan hin beekne tokko nama biraa irraa baratu yookaan waan ofiisaatii beeku nama biraatiif dabarsu, wal harkaa fuudhinsa barumsaa yookaan beekumsaa kun barumsa jedhama.

Faashinii jechuun waan altokkotti namni baayyeen haaraa ta'ee naannoo sanaaf haaraa ta'ee namni baayyeen itti fayyadamu fi nama hawwatu faashinii jedhama.

Barreeffamni armaan olii kun 'Asxaa' jedha. Innis Asxaa jechuun mallattoo wanti tokko, dhaabbatni tokko, biyyi tokko yookaan kaampaaniin tokko kan biraa irraa adda ittiin bahu dha.

Barreeffamni asirratti dubbisaa jirru Kun tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaanboo jedha. Innis tajaajiloota naannoo jireenya guyyaa guyyaa ittiin gaggeeffachuudhaaf ittiin socho'uudhaaf itti gargaaramnu tajaajiloota bu'uuraa jedhamu. Gurgurtaa qinxaanboo jechuun immoo meeshaalee xixiqqaa suupparmaarkeetii keessatti gurguramanidha.

Beeksifni waajirri tokko waajjira mootummaas dhuunfaas ta'uu danda'a garuu qacarrii yeroo barbaadan namoota ofitti harkisuudhaaf ofitti waamuudhaaf kan taasisanidha.

Barreeffamni armaan olii ji'ogiraafii fi seenaa jedha. Innis hiikaa armaan gadii qaba. Ji'ogiraafii jechuun haala teessuma biyya tokkoo yookiin haala qilleensa biyya tokkoo kan qoratu yoo ta'u, seenaan immoo achii dhuftee biyya tokkoo yookaan dudduubbee biyya tokko ittiin as geesse kan qo'atudha.

Qonna jechuun gosoota hojii keessaa ta'ee bifa yookaan haala namni nyaata ittiin oomishu qonna jenna

Beeksisi namoota haaraa yookiis waajjira tokko keessatti waajjira mootummaas mit-mootummaas ta'uu danda'a Akka qacaramaniif gara sanaatti Akka dhufaniif affeeruu jechuudha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa namni taasisu fayyaa isaa eeggachuudhaaf, dhibeewwan garaa garaa irraa of ittisuuf yookiin bifa miidiyaatiin ilaaluu yookiin itti bo'aaruun ispoortii jedhama.

Barreeffamni armaan olitti mul'atu kun 'Muuziqaa' jedha. Innis hiika armaan gadii qaba. Muuziqaa jechuun wanta namni dubbatee ibsuu hin dandeenye yookaan keessa isaa kan jiru, fedha keessa isaa jiru, yaada keessa isaa jiru bifa yeedaloo tiin, walaloo tiin ergaa dabarfachuu kan danda'u dha.

Barreeffamni armaan olitti mul'atu kun 'Bu'uraalee misoomaa' jedha. Innis hiika armaan gadii qaba. Bu'uraalee misoomaa jechuun magaalaa yookaqn biyya tokko keessatti wanra hundee ta'e baay'ee nama fayyadu, namni irraa fayyadamu, ittiin bahwe galu 'Bu'uraalee misoomaa' jedhama.

Barreeffamni armaan olitti tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jedha. Innis piroojektiiwwan mootummaa magaalaa tokko keessatti hojjetamu kanneen akka bishaan dhugaatii, daandiiwwan garaa garaa yoo ta'u, gurgurtaa qinxaaboo jechuun wantoota xixiqqoo namni mana isaa keessatti bitee itti fayyadamuu danda'udha.

Barreeffamni armaan oli jiru kun 'Hojii' jedha. Innis karaa namni guyyaa guyyaatti jireenya isaa keessatti ittiin of jiraachisu, ittiin carraaqu, ittiin jijjiiramu, ittiin bahee galu, ittiin of jiraachisu 'Hojii' jedhama.

Barreeffamni Armaan olii tajaajila fi gurgurtaa qinxaaboo jedha. Tajaajilaawwan piroojektii mootummaa dhimma tokko keessatti hojjetu, fayidaa garaagaraa hawaasaaf qabu kanneen akka daandii, bishaan dhugaatii fi dhagaa tajaajila bu'uuraa yeroo jedhaman gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa xixiqqoo namni bittaadhaaf itti fayyadaman jechuudha.

Barreeffamni armaan olitti jiru kun elektirooniksii jedha. Innis hiika armaan gadii qaba. Elektirooniksii jechuun damee Fiiziksii ta'ee, yaa'insa elektirooniksiin kan hojjetu, wantoota garaa garaa hunda kan of keessatti qabate, bifa ammayyaa teknooloojiidhaan kan walqabatee fi hojiiwwan garaa garaa nuu salphisuuf nu gargaarudha.

Barreeffamni armaan olii kun rifeensa jedha. Innis kutaa qaama keenyaa keessaa isa tokko ta'ee, sababa hormoonii qaama keenya keessatti argamuutiin adda keenya gubbaatti kan biqiludha.

Barreeffamni armaan olii siyaasa jedha. Biyya tokko keessatti adeemsa siyaasaa ittiin biyyi tokko gaggeeffamtu ittiin bultu yookaan xiinxala garaagaraa biyyi tokko ittiin gaggeeffamtu hoggantooleen garaagaraa biyyi tokko ittiin gaggeeffaman siyaasa jedhama.

Barreeffamni armaan oliitti jiru uumamaa fi naannoo jedha. Uumama jechuun waan harka namaatiin hin tolfamne yookaan nam-tolchee kan hin taane uumamanidha jechuudha. Naannoo jechuun immoo walitti qabamiinsa waantota garaa garaa lubbuu kan qabanis lubbuu kan hin qabnes bakka tokko jiraatanidha.

Barreeffamni armaan oliitti argamu kun hojii jedha. Innis hiika armaan gadii qaba. Hojii jechuun waanta namni lubbuusaa gaggeeffachuudhaaf, jireenyasaa gaggeeffachuudhaaf guyyaa guyyaatti taasisu, maatiisaa bulchuudhaaf, jijjiiramuudhaaf qabeenyawwan gara garaa argachuuf raawwatu hojii jedhama.

Barreeffamni armaan olii faaya jedha. Innis hiika kana qaba. Faaya jechuun qaama namaa irratti uffata namaarratti baay'inaan yookaan caalmaatti nama ofitti harkisuudhaaf kan qaama namaa irratti godhamu faaya jedhama. Innis baay'inaan shamarran irratti kan mul'atudha.

Gabaa jechuun iddoo namni baay'inaan itti argamee wanta isa barbaachisu irraa bitachuudhaaf kan gurguramu gurguruudhaaf kan iddoo tokkotti wal argan jechudha. Daldala jechuun immoo gurgurtaa fi bittaa namoota sana gidduutti raawwatudha.

Barreeffamni armaan olii, manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jedha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun mana keenyaan ala maatii kan itti jiraannuun alatti qarshii kanfallee dhugaatiis ta'uu danda'a, nyaatas ta'uu danda'a jechuudha.

Beeksisi iddoo namni wanta haaraa ittiin ilaalu yookaan qacaramuuf ta'uu danda'a hojiiwwan garaagaraa keessatti bobba'uuf ta'uu danda'a. Waajirri tokko kan mit-mootummaas ta'uu danda'a mootummaan baasee ittiin ofitti nama harkisu beeksisa jedhama.

Barreeffamni armaan olii "Manneen Nyaataa fi Manneen Dhugaatii" jedha. Innis iddoo namni dhugaatii fi nyaata iddoo tokkotti itti argachuu danda'u, qarshii isaa kaffalee irraa argachuu danda'u 'Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa' jedhama.

Barreeffamni armaan olii manaa fi mana jireenyaa jedha. Manaa fi mana jireenyaa jechuun namni lubbuudhaan jiru tokko kan keessa jiraatu yookaan immoo kan keessatti boqotu manaa fi mana jireenyaa jenna.

Barreeffamni armaan olii oomishaalee suuparmaarketii jedha. Innis oomishawwan suuparmaarketii keessatti oomishaman yookaan manneen shagaxaa keessatti gurguramanidha jechuudha. Achi keessatti bakka tokkotti warreen oomishaman hundi isaanii oomishaalee suuparmaarketii jedhamu.

Arkiteekcharii fi Ijaarsa jedha barreeffamni armaan olitti mul'atu kun. Arkiteekcharii jechuun gamoon tokko yookaan immoo manni tokko utuu hin ijaaramin dura haala akkamiitiin akka ijaaramu kan ittiin kaa'ani dha. Ijaarsa jechuun immoo hojii irra erga oolee, erga ijaaramee dhaabbatee isa lafa jiru dha.

Barreeffamni armaan olii oduu jedhaa. Innis karaa qabaa, oduu jechuun karaa yookiin mala namni waan haaraa ittiin walii qoodu yookaan odeeffannoo adunyaa kana irra jiru, ittiin waliif dabarsu, ittiin waliif qoodu oduu jedhama.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun wantoota waan tokko ittiin barreessuudhaaf kitaabota garaagaraa yeroo maxxansinu wantoota garaagaraa ergaa yoo dabarsinu yeroo barru, yeroo barsiifnu, wanti ittiin barreessinu sun meeshaalee barreeffamaa jedhama.

Barreeffamni armaan oliitti mul'atu kuni Ispoortii jedha. Ispoortii jechuun qaama keenya kan ittiin sochoosnu, qaama keenya kan ittiin eeggannu, fayyaa keenya kan itti eegnudha. Ispoortii jechuun karaa biraatiin immoo dorgommiidhaaf biyyi tokko biyya biraa faana yookaan gareen tokko garee tokko faana kan ittiin dorqomanii ispoortii jennaani jechuudha.

Hooggantoota beekamoo jechuun biyya tokko keessatti karaa siyaasaatiinis ta'uu danda'a karaa amantii ta'uu danda'a karaa wantoota garaagaraa ta'uu danda'a garuu biyya tokko keessatti qooda yookaan iddoo olaanaa warreen qaban

Barreeffamni armaan olitti jiru Kun, kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jedhaa innis gosa qabaa. Karaa namni yaada isaa ittiin ibsatu yookaan waan haaraa irra kaa'u waan haaraa irraa dubbisu kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jedhama.

Geejjiba jechuun wanta namni tokko wanta tokko bakka tokkoo gara bakka tokkootti socho'an immiigireeshiniin godaansa namni tokko iddoo tokkoo gara biraatti ittiin socho'u yoo ta'u, turizimii jechuun namni daawwannaadhaaf namni gara tokkoo gara tokkotti kan imalu yoo ta'u, immiigireeshiniin haala biyya sanaan wal qabsiisee namni yeroo godaanudha.

Geejjiba jechuun adeemsa namni tokko iddoo tokkorraa gara biraatti geessu jechuu yoo ta'u, turizimii jechuun gara biyya tokkoo imaluudhaan immiigireeshinii jechuun immoo namni haala siyaasa biyya keessa jiruun yookaan wanta garaagaraatiif biyya gad lakkisee godaanuu jechuudha.

Barreeffamni armaan olii kuduraalee fi muduraalee jedha. Innis hiika kana qaba. Kuduraalee jechuun soorata mataasaanii qopheeffachuu kan danda'anii fi bu'aan baala isaanii kan nyaatamanidha. Muduraaleen immoo bu'aan, ija yookaan firiin isaanii warreen nyaatamanidha.

Meeshaalee adda addaa jechuun wanta mul'atu jireenya keenya ittiin gaggeeffachuudhaaf yookiin ittiin raawwachuudhaaf nu gargaaru kamiyyuu waajjiraalee mootummaa keessatti manneen dhuunfaa keessatti hoteelota keessatti iddoowwan garaagaraatti itti fayyadamnu kamuu meeshaalee adda addaa jedhama

Barreeffamni armaan olii maashinoota jedha. Innis jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti addunyaa kana keessatti hojii nuti hojjennu nuuf salphisuudhaaf karaa salphaa ta'een akka nuti xumurruuf, yeroonkeenya qusachuudhaaf kan nuti itti gargaaramnu maashinoota jedhamu.

Hooggantoota beekamoo jechuun karaa siyaasaatiin yookaan karaa dinagdeetiin bakkee guddaa kan qaban iddoo olaanaa kan qaban hooggantoota olaanoo jennaan.

Barreeffamni armaan olii 'Ispoortii' jedhaa. Innis hiika kana qaba. Ispoortii jechuun sochii qaama namaa tiin geggeeffamu, qaamni namaa karaa ittiin barbaade tti ittiin harkifatu ittiin socho'u, innis nageenya qaama keenyaa tiksuu dhaaf kan nu fayyadu dha.

Barreeffamni armaan olii jedha. Innis hiika armaan gadii qaba. Nyaata jechuun waantota namni gara qaama ofiitti seensisu, anniisaawwan garaa garaa argachuudhaaf, fayyaa qaama isaa tiksuuf tiksachuudhaaf, jireenyaa namaatiif fayyadu nyaata jedhama.

Oomishaaleen suupparmaarkeetii wantoota xixiqqaa suupparmaarkeetii keessatti oomishaman kan iddoo tokkotti gurguraman oomishaalee suupparmaarkeetii jedhamu.

Barreeffamni armaan olitti mul'atu kun 'Miidiyaa Hawaasaa' jedha. Innis miidiyaa hawaasaa jechuun karaa ergaa ittiin dabarsuu dandeenyu bifa barreeffamaa tiin, bifa viidiyoo tiin ta'uu danda'a garuu ergaa haaraa jiru tokko ittiin dabarfachuu dandeenyu 'Miidiyaa Hawaasaa' jedhama.

Barreeffamni armaan olii faaya jedha. Faaya jechuun namni bareeduma qabutti kan itti dabalatu jechuudha yookaan ammoo mana wayii kan itti fayyadamu irratti bareedinaaf yookaan miidhaginaa caalaatti akka mul'atu jechuudha.

Beeksisni qacarriidhaaf namoonni gara waajjira Sanaa deemanii Akka dorgomaniif wantoota garaagaraa namoota biratti beeksisuudhaaf adeemsi nuti deemnu beeksisa jedhama

Barreeffamni armaan olitti jiru kun 'Maashinoota' jedha. Innis meeshaawwan Teekinooloojii garaa garaa ta'anii bifa humna namaa hir'isuu dhaaf yookaan waantota daddafnee xumuruu dhaaf yeroo keenya nuuf qusachuu dhaaf itti fayyadamnu kamuu 'Maashinoota' jedhamu.

Barreeffamni armaan olitti jiru kun 'Hawaasaa fi Maatii' jedha. Innis hiika armaan gadii qaba. Maatii jechuun walitti qabamiinsa namoota hidda yookaan dhaloota dhiiga daddarba qabani dha. Hawaasa jechuun immoo walitti qabamiinsa namoota naannoo tokko keessa iddoo tokko wajjin jiraatan dha.

Gabaa jechuun bakka namni bittaa fi gurgurtaa itti raawwatu yoo ta'u, haalli yookaan karaan gurgurtaan itti raawwatu immoo daldala jedhama

Bineensota manaa fi alaa jechuun bineensonni manaa kan nama wajjin madaqanii yookiin wal baranii namaan guddifamanii mana keessa jiraatan yoo ta’u, bineensonni alaa immoo kana namatti hin madaqiin yookiin nama faana walii hin galle nama nyaachuu danda’an yookiin nama miidhuu danda’an, ala jiraatan bineensota alaa jedhamu jechuudha.

Faashiniin wanta duraan hin baramne kan duraan hin beekamne kan namni baay'een al tokkotti baay'inaan itti fayyadamu faashinii jedhama.

Barreeffamni armaan oliitti jiru kun amantaa jedha. Innis waanta namni hin mul'anne, waan ijaan hin argamne garuu akka waan mul'atuutti yookaan akka waan argamuutti fudhatanii yeroo amannu amantaa jedhama.

Barreeffamni armaan oliitti jiru kuni hojii jedha, innis waanta namni jireenya isaa geggeeffachuudhaaf, maatii isa bulfachuudhaaf, qabeenya garaagaraa oomishuuf argachuudhaaf guyyaa guyyaatti geggeessuu, raawwatu hojii jedhama.

Uumama jechuun wanta namoonni hin tolchine yookaan harkaan hin tolfamne jechuudha. Naannoo jechuun immoo walitti qabama wantoota garaagaraa waan lubbuu qabus hin qabnes itti mul'atan keessa jiraatanidha.

Amantaa jechuun wanta namni uumama isaatiin Kun kan kooti kun naaf ta'a yookiin na baasa jedhee Sammuu isaa keessatti of amansiisee wanta sana na caala jedhee itti amanu amantaa jedhama

Barreeffamni armaan olii Meeshaalee miidhaginaa jedha. Innis mana keessatti ta'uu danda'a, iddoo garaagaraa illee ta'uu danda'a bareedinaaf kan manatti keenyu yookaan mana keessa keenyu, yookaan iddoo garaagaraa nama ofitti harkisuuf garaagaru Meeshaalee miidhaginaa jedhamu.

Barreeffamni armaan olii barreeffama suupermaarkeetii jedha. Innis oomishaalee warshaa keessaa bahan, bifa samsamaniin suupermaarkeetiitti ergamanii nyaataa fi waantota garaagaraatiif oolan hundi isaanii oomishaalee suupermaarkeetii jedhamu.

Giddu galli bashannanaa namni tokko kophaa yookaan maatii waliinis haa ta'u bakka itti dhaqee haara galfatu bakka itti yeroo mataasaa itti dabarfatudha.

Qonni gosoota hojii keessaa tokko ta'ee namni ittiin jiraachuudhaaf soorata ittiin argachuudhaaf nyaata garaagaraa dhugaatiiwwan garaagaraa argachuuf bu'aa lafa keessaa argamu qonna jedhama .

Barreeffamni armaan oliitti jiru kun faaya jedha. Innis hiikni isaa meeshaa namni karaa mana isaa yookiin qaama isaa irratti bareedinaaf, miidhaginaaf, nama ofitti hawwachuuf, nama harkisuuf fayyadamu hundisaa faaya jedhama. Innis bifa aadaa yookiin ammayyaa ta'uu ni danda’a.

Biqitoota jechuun lubbu-qabeeyyii ta'anii soorata mataasaani ofii isaaniitiif qopheeffachuu kan danda'an yoo ta'u, isaanis nyaataaf kan oolan yookaan dhugaatiiwwan garaagaraas kan irraa oomishaman ta'uu danda'a. Bareedinaafis kan oolan ta'uu danda'u.

Barreeffamni armaan olii kun 'Meeshaalee Barreeffamaa' jedha. Innis waajjiraalee yookaan manneen barumsaa keessatti iddoo baruuf barsiisuun taasifamu keessatti meeshaannittii barreessuu dhaaf itti gargaaramnu, wanti ittiin fayyadamnu 'Meeshaalee Barreeffamaa' jedhamuun waamamu.

Muduraalee fi kuduraaleen gosoota biqilootaa lubbuu qaban keessaa tokko ta'ee kuduraaleen nyaataaf kan itti fayyadamnu yommuu ta'u, baalli isaanii kan nyaatamanidha. Muduraan immoo firiin yookaan ijji isaanii kan nyaatamanidha

Meeshaalee miidhagina jedha. meeshaalee miidhagina jechuun namni yookan immo Manas ta'u danda'a wanti tokko wan qaburratti bareedu yookaanimmo waan qaburratti dabalatan caalatti akkanni bareedu, bareedee mul'atuf kan itti dabalamu jechudha.

Gabaa jechuun iddoo itti namni bittaa fi gurgurtaa meeshaa wal gahee sana gurguratu warri bituuf deeme sunimmoo itti bitatu yeroo ta'u, daldala jechuun gurgurtaa namoota bitanii fi gurguran gidduutti raawwatudha

Konkolaataawwan jechuun wanta yookaan meeshaa namni bakka tokkoo gara biraatti ittiin socho'u yommuu jedhamu, geejjiba jechuun immoo adeemsa namni gara tokkoo gara biraatti ittiin imaludha.

Barreeffamni armaan olitti mul'atu kun, barumsa jedha. Barumsa jechuun waanta haaraa tokko, waanta duraan hin beekne tokko karaa ittiin barruu, karaa ittiin agarudha. Inni Kun nama irraa ta'uu danda'a tooftaan ittiin arginu yookaan beeknu Kun barumsa jedhama jechuudha.

Barreeffamni armaan olii 'Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa' jedha. Innis namoonni mana jireenyaa isaanii keessatti wanta dhuganii fi wanta nyaatan hin arganne, iddoo deemanii qarshii isaaniitiin itti fayyadaman yookaan irraa argatani dha.